hayssan ta bea'she dizays kahipe gitanne dalga gidiza keeththan dumma dumma asati salpe uttizaysa gidishin etasintan diza xarpheza bolla qasse dumma dumma biiretinne woraqatay woykko maxaafati deyssa bessishin etupeka issinna maca gideyssa bessides.

Haysan ta be'ishe dizaysi duma duma sohoni woyko andinet parke getetiza sohoni izika asi yuyidi xelanasine ba huphe shempisanas gidiraysa besishen hesa sohoyka kehipe irxane lo'o gidizaysa beses.

Hayisan be'ashe dizayis kehipe gita ketha giidon na'mu asati yara hara oyikidi maqase banta kushen oyikidi orath oso dometida soho woyiko pogishe deyisa besishin haysape guye bagara hara asati de'sa beses

Hayssan ta xeellashe dizayssi keehippe gezzettiza woykko gaxaretiza heeran dumma dumma asati dumma dumma asati issippe uttidi yaa7a yaa7ettishenne aykko zorettishe diyayssa bessishin hessatuppeka heni baggaara keehippe wullidi diya keethi bessees.

Hayssan qoncisi bessidayssi gitanne dalga gidiza sohon dumma dumma asati goshsha miishsha oyqidinne ooratha puute tokkanassi bookkishe de7iyayssanne eetasinne bootay keeppe dalga gidiyayssa bessees.

Hayssan qonchissida issi keehippe githanne dalgga asati issippe oraththa olla woyko haaththi yiido soho bokettidaayssa eqqidi tseellishininne he issika qassi keehippe dalga gidinayssa bessishen he issappe hinni baggara keeththathidi de'iya issa be'essees.

Haysan ta xelashe betiyaysi keehippe dumma dumma mata aawati issippe hemetishe de'izaysanne ha assatu giddonka ato xilahunara gujin banta kusheni dumma dumma ciisha oykidaysanne hara dumma dumma asati de'iyaysa besesi.

Hayssan ta xeelashe wode dizaysi dumma dumma yelaga nayti ooso qaada medhidi oothishe diyayasanne hesika qasi keehippe minidinne gixidi oothishe diyaysa qonccisises eeti ootiza oothoyka qasi dumma dumma biratatanne mithata gigiso gididayssa besees.

An beeththizayssi keehippe dalganne giita gita asati issippe shiiqidi bookkidinne biittan woykko sa7a bolla waraqasa pelaanera dizayssa bessidi biita waati go7etanakkonne hara dumma dumma oosota giigissizaso gidayssa bessees.

hayssan bessidayssi kehippe gitanne dalga gidiza keeththa giddo gidishin he keeththa giddoni dumma dumma miisheti diyayssanne hara nam7u asati issife eqqidayssa qoncisishes ethika qase haasayettishe deyayssa qoncisees

Hayssan ta be ashe didayssi kaype gitanne dalga gidiza gaammo dere asati issife shiiqidi dunguza ma'idinne baynta bolla gaabe wuoththidi irxa masaweqidi hanko asatus immishe diyayssa besseshin izetusikka qooday keype cora gidayssa bessees.

haysan ta xellishen beetizayssi issi keeththa giddoni qooday keepe cora gizize asati eqqidayssanne etika eqqidayssatuppe baggasu bolla dunguza qoode bollon diyayssanne nam7asu bolla ase dunguza koppiye diyayssa bessees

Hayssan sabeyasha dizayssi keyppe gitanne dalga gidiza keeththani dumma dummasati utti diyayssa giddoni isi polisezi ba kusheni mayke oyqqidi ba qofa aaththishi deyssanne ba qofa asas gishish deyssa bessishin izikka keyppe haasayishe deyssa bessees.

hayssantha beyashi dizayssi keype dalganne gita gidiza keeththa giddoni immadu maxati sipewutidi xugancu ga utidi aasayetishe woykko issoo issoara qofa laametishe idayssa bessishin issasikka keype qoodancura gidayssanne issoy isso ara zorethanas woykko oda gaththanas yiidayssa bessees

Hayssan besizaysi macca asatura gujjin dumma dumma asati uttidi ya'a ya'ishe woykko hasa'etishe diyayssa besishin iza giddopeka daroti gammo cenchcha mayo ma'idaysa beesishin esikka hate ezgidi siyishe diyayssa besees.

hayssan ta xeellasha wode beeththizayssi kayppe darga gidiza sharara deza keethta giddoni dumma dumma asati issife shiqidi uttidayssanne ethika qasi bilxigina parte bessiza dumma misila oyqqidayssanne heessapene baggara dumma dumma asati deayssa bessees

hayssan ta vvvvbeyashe dizayssi keyppe giththa gidiza keeththa giddon isti bitanezi booththa maw7amay7idayssi ema7ooza bollaka belxigina parte misile diyayssanne izikka qase ba kushen mayge hoyqqidi haasayishe woykko ba qofa attishe diyayssa bessees

hayssan beessidayssi kaype gita gidiza keeththa giddoni dumma dummasati yaa7a ya7ishe diyayssa gidishen hessafeka issi bitanezi ba kusheni mayke ooththi oyqqidi haasayishe diyayssanne sinta dira xarpheza bolla dumma woraqatetidayssa bessees

Hayssan ta xeellasha wode beethtizayssi keyippe gita gidiza dunkane giddoni dumma dumma asati issife wuttidi ya aaya'ishe dayssanne etika qasi kushe ba qishe deyssa bessishin esa giddonka qas issoy issoyti eqqi uttidayssa bessees.

hayssan xeellashe dizayssi keype cooranne dalge asati xaarapheza yuushon uttidayssanne isetikka qase iya7aaya ishe moykko zoreti she diyayssa qonceshodi7es esapeyn baggara dumma dumma keeththatinne mithidiyayssa bessees

Haysan ta beyashe dizaysi kehippe gitane dalga gidida ketha gidon issi bitanezi ba kusheni duma waraqata woykon misikirineti waraqata oykidayisa besishin izappe hani bagara diza bitaney qase gamo dunguza diza gita afila mayifi eqidaysa qoncises

Hayissani ta beyashe dizayisi kehi loyida malalida katha bessani kehipe loyida sanne bolla utishin hayisani kehipe kaxidda kathati ashorane phuphulera betesi

Haysan ta beyashe dizaysi keehippe lo'izanne malaliza wora do'azappe issino gidishn izaka dagamada ha xelashe dizaysa besishn iziska malkey karetha gididaysa besishn izippe hen bagara dumma dumma mithati dizaysa beses.

hayssan sabeyashe didayssi kaipelo izanne malaliza beni keeththa woykqo gaxxare keeththasuppey gaththa keeththa woyqo malta keeththa gidayssi dayssayish bessishen hessafe sinta baggara issinaazi woxxishe bayssa bessees

Haysan ta xeelashe wode beetizaysi keehippe gitanne dalge gidiza dembba sohoni nam'u macca asati banta kushen borsa oykidinne ćugetdia shuchcha woykko tiya getetida sohon diza shuchcha xeelishe diyaysa besses

Haysan ta xellashe dizay Kehippe Gitane dalga Gidiza orathi besiza heran Duma Duma Asati xellanasine Yushozan kaenas loeiza Woyko Aloxana bessisheIzika qasse Kehipe irxa mithati Dizaysa beses

Hayssan beeththidayssi kase toophphiyan diza dumma dumma keeththathuppe miththa keeththaa gidishin iza giddonkka qassi tukkee bayzeththizayssa gidizayssa hayssi malaathidi bessishinkka heyssikka beni wodezza gidayssa bessees.

Hayssan ta xeelishin beetizayssi keehippe lo7izanne malaliza keeththa gidishin he keeththa achankka qasse beni oyddeti diyayssanne gidon qasse qasse masoobe diyayssa besishin ettikka keehipe lo7iza diyayssa besees.

Hayssipe qoncisidi bessidayssi keehippe gitane dalga gidida miththa kuwa giddoni dumma dumma asati issipe eqqidaysanne haysatuppe daro asati hametishe dizaysa bessishin hessapeka heni bagvara adusa miththati dizaysa bessees.

Hayissan ta xelashshe wode betizayiss oge bolla kehippe cooranne dalga gidiza asati dumma dumma buqurat banta kushshen oyqidinne gammo dunguza mayidi issippe shiq utidayssa besishshin hayissappe heni bagara kehippe cora asati dizayissa besses

Hayssan ta xeellashe wude betizayssi kehipe gita gidiza keeththa giddon duma duma dunguza ma'iza duma asati issipe woykko bantha mayo mayo oyqidi woxxishe diyayisanne eta sinthan issi etana kaaletiza bitane suufe ma'idayssa besses.

hayssan ta xeellasha wode beettizay si keehip gitanne dalga gidiza mitha kuwa giddon dumma dumma asati eqqi uttidayssanne entha giddonka qase nam7ati issife shiqide eqqidayssanne heyssafe ne baggara dumma dumma mitati dayssa qoncisees

hayssan xeelasha wode beetthizayssi kaype danba gidiza so oni shuchchi diyayssa bessishin he shuchchezikka kase wodey kawothinne kawo macaseti uttidaso gidayssa bessishin ha7i qasse kaype lo7enna woykko dembatiza sohoy diyaysse bessees

Hayisan sa xeella wore beettizay si kaypi kitanne dalgaggiza zuma bolla dumma dumma gelesho qommoti uttidayssa bessishen izatikka issife shiiqidi uttidayssa bessishen izathuppeka issinna ha xeellashediyayssanne ba mara ba bolla thooka uttidayissa beses

Haysan ta xeellashe wode beettizayssi issi keetha giddon issi mishira tuukethi gaada phayzaashey woykko tuuketi gashe diayssa bessishen izadissasoyka booththana xalara kuleti uttiza keeththan diyayssanne iza bootta ma7o ma7idayssa bessees

hayssan xabeyashe dizayssi asa atetha meqetha gidishin heyssika kumetha gidennan dishin pacasoyidiyayssa bessishin heyssi kase wode asa woykko beni wode asatuppe attida meqetha woykko asa atetha gideyssa bessees

Hayssan ta ceellashe wode beettidayssi kaype gitanne dalge gidiza aksuomeya wolta gidishin hayssafeyana baggara kaype coro wode gam7ida awulteti eqqidayssa bessishin hayssafene baggara ara mitasidihayssa bessees

Hayssan ta xella sha ode bexxizayssi keeyppe gitanne dalge asati ezitika qasse gaammo dere asati dumma dumma dungusata ma7idi baynta kusheni maatha oyqqidenne saroteta darisanass haasayi shedehayssa bessees

Hayssan ta xeeleshe wode betizayssi kayipe lo7izanne dumma dumma malkeradiza masoofetanne sampata gidishin hessikka qasse dumma dumma micha poqotura radeti hessa bessishen etasekka kayipe dumma qooday diyayssa bessees.

Hayssan qoncisidayssi kaype gitanne cora macasati bantha kihooni qeri naa woykko yiira idimmi uttidayssanne izxetikka qase keype lo'izanne booththa qamise ma'idayssanne bantha huphen nacala wottidayssa bessees.

hayssan ta xeellasha wode beettizayssi heedzdzu dumma dumma asati banta bollani naxalanne gaabe woththidi eqqidayssa bessishin hayssatuppeka issoyzi addenne nam7azi maca gideyssa bessishin he addezikka ba uphphiyan koppiye wottidayssa qoncisi bessees

Hayssan sabeyashidizay si keyife gitanne dalga gidiza keeththa gedooni gooday keype cora gidiza sati issife uttidi ya'aaya'ettishidayssa bessishin esafe sintara issi bitane etana kaaletishin boykko esara ya'aaya ishayza gidayssa bessishin issi dizasoykka keypelo'izaso gidayssa bessees

Haysan ta xelashode betizays dumma dumma lo'izanne dalga gidiza ketha gidon 2 dumma dumma asat eqidaysanne hesatappe isoyka qase paranja gidoysa besishin heys qase banta kushen hara dumma mishe oykidaysa qoncises.

Hayssan sabeyesha dizay si dumma woykko keype miicisho diza dumma artista gidishin heessika qase ba kusheni woraqasa woykko dabtaraw gidi miicisho diyayssanne izikka ufaysan miicisho diayza bessishen izappe goy baggara keeti diayzabessis.

hayssan xeellasha wode beettizayssi oyddu dumma dumma assati misira bolla beettizayssa gidishin essikka qass dumma dumma silketaranne hara dumma dumma biizata ara bira issipe ekkana yoodan daya boota bessishin izikka qasse ubbasappeka ekkiyosa bessees

Hayssan ta xeelasha wode bettizayssi dumma dumma misiletanne gaadzdexa bolla xaafetida dumma dumma xuufata gidishin he xaafotikka bessiyayssi tophiyappey dumma dumma qohata woykko danota waatidi yaaqanenne waatirinne suureth mirte fexarenne giossa bessees.

Hayssan ta xeelashe wode beettizayssi kaype gitanney dalga gididasoni taqara ministere door aabiya medera gujin hara dumma dumma maatawati issife uttidi zore oottise diyayssanne ya7aaya ishe diyayssa qoncisees.

Hayssan ta xeelesha yodebeetizayssi issi bitanezi ba kusheni ka'iza woykko muziqa masarethoppe isso oyqqidinne eqqidayssa gidishin izappe ne baggara ha woda teknolojenikka heyssa oottiza dumma dumma mashini deyssa bessees.

Haysan ta xelashe utidaysi kehippenne daga gidida sohoni duma duma asati issipe shiqidi mabirate jenereterera shishidi esanas gigisishe duzaysa besishe dizaysa hini bagara hara asi dizaysa beses

hayssan be'ashe dizayssi keehippe gitanne dalga gidiza sooni keefippe coranne keehippe dalga gidiza dumma dumma keeththazi haw san diyayssa besishen izatusikka keehkeefippe qooday cora gidayssa bessishen esa achchira dumma maabrathe shuboy diyayssa bessees

hayssan tabe ashe dizayssi keyppe gitanni dalge gidiza dumma dumma elektrooniise waykqo maabiraata wolqa immiza dumma dumma birasasenne dumma dumma mashinata bessishin heyssatu achshin issi betanezi ba huphen qoppiya atti deeqidayssa bessees

hayssan xeellasha wode beettizayssi keyppe gita gidiza sooni mithay woykko maaburaate shubada diza dumma biretxa poole wulidayssa bessishin heyssa giddonka qase nam7u asati iza xeellishendiayssa qoncisi bessees

hayssan xeellashe dizayssi keheppe gitanne adussa gidiza dumma dumma maabirati shuboti micetida poole gidishin essika keyeppe adussa gidayssanne adussaso biza shubo iza bolla micetizayssa qoncisees

hayssan qoncu shedirayssi keype dalganne oorata teknologen oosettiza maabiraathe wolqa gishiza woykko immiza dumma dumma qoxarete gidishin ezethikka keype dalga woykko keype dhoqa go7a immi ayssa qoncisees

Hayssan xeellasho wode betidayssi keehipe qitanne dalgge gidiza katama heerani issi keeththa achin dumma dumma asati yiidi bantha go7a ekanay eqqidayssa besishen hayssappe hini baggara keehippe gita keeththi diyayssa bessees.

hayssan ta xeellasha wode beettizayssi keehipe gitanne dalga gidiza keeththa giddon issi bitanezi ba kusheni mayke oyqqidi haasa'ishe diyayssanne izikka qasse eqqidi haasa'ishe diyayssa bessishin heyssape hini baggara tophiya bandaray diyayssa bessees.

Hayssan qonccissidayssi keehippe githanne dalgga gidiza keeththa bessishin heyssa keeththa sinthankka dumma dumma asathi uththidayssanne hara dumma dumma wombarathi diyayssa bessishin heyssi keeththazikka dumma dumma miishshaara oykeththiza miishsha gididayssa qonccissees.

hayssan sabxeellashe wode beettiza issi isigita keeththa giddon dumma dumma asati baynta sinthani deyiza darpheza bolla komfusera woththidi xeelli sheninne iza giddo gelidi bosheretishe diyayssa bessishen issafe yini baggara hara dumma dumma asati diyayssa bessees

hayssan sa xeelloshe wode beettizayssi qeeththa heeran dumma dumma mutoreti eqqidayssa besishen issika qase eqqizasoy dumma tukkezi bayizetti asaweykko hara katati bayzetti yaso gidiayssa qoncusidi bessees

Hayssan ta xeellashe wode bexizayssi awaashe bankara oyqetida dumma dumma maadota gidishin he maadotikka qase zayte woykko kata zayte tuura dumma dumma purno duqetera himmi yayssa bessishin essika jalga gidiyayssa bessees.

hayssan ta xeellasha wode dizayssi kehipe gitanne dalge gidiza keeththa giddon issi mishira dumma dumma ayfi ayfeta shammadanne bira qanxashe dizayssi keype taknolojiyra yiidayssa gidiyayssa bessishen heyssika qasse keype mata gidiyayssa qoncisees

Hayssa xeellishen beettizayssi keeththa ooraxiso gidishin he ooraxisoy ayssi gam7ide giza mastawuqe woykko dumma dumma odata oyqqidi yirayssa gidishin heyssika asi toophiyanne gide bankera oyqetizayssa gides erisees.

hayssan sabeyashsha dizayssi garippe gitanne dalko gidiza keeththa giddooni dumma dummasati issife shiqidi uxugan woththidinne haasayishi dayssa boykko zooreti shiidayssa bessishin asikka ma7iza ma7oy sama danoppe ashshidayssa gidayssa bessishin asikka qodan cora gidayssa bessees

Hayssan ta xeellasha wode bettizayssi kayipe gita gidiza keeththa giddoni dumma dumma tama danoppe nangiza asati issipe uttidi tamara woykko zore ekkishe dayssa bessishen heessatuppeka baggati banta kushen biirenne wuraqata oyqqidayssa bessees.

Hayssan beessidayssi qaype gitanne dalga gidiza keeththa giduoni thamapdanoppe ashshiza bitanezi woykko hesana kaaletizayssi baabadoonan mayke woththidi haasayisheninne ba qofa aattishe diyayssa bessees.

hayssan qoncisidayssi kehipe cora asati issife shiiqidayssa bessishin hayssikka qasse tama woykko thama danoppe nangizasata gidishin hayssatikka beyidayssi keyipe coro asati yidi thama donoppe nangizasatuura haasayishen diyayssa bessees

Hayisani ta beyashe dizayisi kehippe gita daliga keeththa giddoni dumma dumma woyikko issi oyidenne woyikko woniberenne kehippe loiza xaraphphezi deizayisa besishini hesappeka hara mishshiy esa keththa giddoni bayinayisa besees

Hayssan sabeyasha dizay si keyipe gitanne dalqe giddiza woykko adussa keeththa gedishin heyssi keethazikka kepe githa kataman diyayssa besishen hezikka ase kawo keeththa gidessa qoncushis hees hessa giddonka qasse dumma dumma go7atha dimmi hayssa qoncus besiees.

Hayssan xellishin bettdasyssi kehhipe giitane dalga gidiza kethaani dumma dumma xarppezay yuushshoni assati dumma dumma assati uttidaysane eeta sinthanika qaasse dumma dumma hayllandera diza haththatine haara dumma waraqatetine qonncisi beeses

Haggani be'etiza issay, keehi gitanne dalgga gidiza, dumma dumma lo'iza keettata gidishin, he keettatusin giddon qassi dumma dumma puutenne adusa mitha bolla, dumma dumma tsatsetira puutidi aysanne, keettazi keehi coranne adusa gidiyasa bessaas.

Hayissan taa be'ashshe dizayissi oraththa woyikko kehippe lo'izza keththa giddonni dumma dumma oyidettinne televisioneti dizayissa besishshinn hessattikka dusasi woyikko go'etos kehippe lo'izanne injetizayissa besses.

hayssan ta xeelleshe dizayssi tophiyan eletirikis woykko dumma dumma maaburate pultoza immita izikka arbamince diyayssa bessishen heyssikka keeype gitanne dalga keeththaki gidon diyayssa qoccisi bessees

Hayssan saxeelashe wode dizayssi kiyaype gitanne dalga gidiza dumma dumma parteti diza keeththa gidishin heyssika qasse kiyawppe gitanne dalgaso woyqqidessa gidishin heyssi diza bereraqasi dumma dumma asati keysheninne gelishin beettes.

hayssan beesidayssi kehipe gitanne dalge katama gidishin eqqatama giddon dumma dumma adussanne ro7iza keeththasi diyayssanne hara dumma dumma kaamethinne coro asati hamethishe diyayssa hayssi qoncisidi bessees

Hayssan tha xeellashe wode beettizayssi kaypi dalga dalga maathaawathi diyayssa dishin hessa giddonka asa cilao era gujjin hara dumma dumma maathaawathi deyayssa bessishin ehika keeththa giddon hospitalen diza asawoykko hara dumma dumma keeththetsabeishi diyayssa bessees.

Hayssan beyashe diza issi issi keeththa giddon issi mishira ba kiyuwan qeeri naa'a oyiqqadanne izaakka qasse maatha woykko kubbaayera hara miisha woyqqada ushashi day issa bessishen ,izipe hine baggara hara asi uttida issa qonccisi bessees.

hayssantha beyashe ddidayssi kaype coro asati issife shiqidi dumma dumma soon eqqidaysi bessishon essatikka tishi otidi harasa waykko issisa xeellishe deyssa qoncishees essapeynni baggara kepe coro asatinne dumma dumma mitha qommosiliyaysa bessees

Haysan beetizaysi issi Gita keetha gidon duma duma asati uthidaysane haysatupe issi bitanezi ba sintan xarpheza wothidi haasa'ishenine laptope oyqidi xeelishe dizaysa woyko eetana ba qofa wetayo aatishe dizaysa qoncises.

Hayssan qonccidayssi kehippe cora keththati dizaysanne izetu gidon qase dumma dumma dhale keththati dizaysanne hara dumma dumma oththo keththati dizayssa besishin hessatika dizasoy kehipe dalga sohone hesape heni bagara gita keththey dizayssa beses.

Hayssan qonccissi bessizayssi kehippe gittane dalgga giidiza dunkkane giidon dumma dumma ayffe hargancha assati issippe uttidayssane hessika qasse ayffe bolla dumma harggey diizayssa hayssi qonccisi besses.

Hayssan ta xeellashe wode beettizay si qooday geyfipe coora gididayssati isipe shiiqidi ha methisheninne etti diizasoykka hospitaale woykko hakamo keethta gideyssa qoncishshees asatikka bantha qoodeni dumma dumma dunguza wottidi hameti hayssa bessees

hayssan sa xeelashe deyayssi akime keeththa woykko hospitaalya gidishin heyssanka qase barandjza bolla dumma dumma alga qommoti diyayssanne hara dummami dumma miichati diyayssa bessishin heyssika keype dalgaso n deyayssa qonciside bessees

hayssan xeellishin bettizayssi kehpi duma duma asati bantha kushen hessata begga nam7ati baantha kushen duma banthana qoncisiza miisha oqidinne eqqidayssa gidishin asikka hakamizayssasa woykko doktore gideyssa bessies.

hayssan beeththizays keype gitanne dalga gidiza heerani izikka keype lo7izasooni dumma dumma kawo matanchati issife eqqidayssanne ha simmidi xeelishe diayssanne bessishin essappe guye baggara keyippe gita taapelidayssa bessees

Hayssan peethidays si nam'u dumma dummasati aystuppekka issinna qasse doktore gidizara hasayetishe woykko zoretishe dayssa bessishen esazikka nam'utikka booththa may'o ma'idayssanne hayssafenne baggara hara ciishi deyssa bessees.

Hayssan ta beya shedezayssi keype gita gidiza dunkane giddoni issi aawazi qoyettizayssa woykko dano gakkizayssa hara biitafe iza akimeti xeellisheninne maramarshe diyayssa qonchushees aawazikka keype qoyetidayssa bessees.

Haysan xeelishen beetizaysi keehipe gitane dalga gidida mishira ha shiiqada eqidaysa besishin hesape hina bagara duma duma mecetutida woyko yegetutuda duma duma dunkaeti beetosona.

hayssan sa xeelishen beettizayssi issi bitanezi aara woykko hizaara eqqiza mishire yuu ba kusheni dumma festal eradiza miisha imishon diayssabesishen esapeynni baggara ara kaamezinne keeththi deeysse qoncisees

Hayssansa xeellishen beettizayssi issi keeththa giddoni dumma dumma asati izikka asse hospitaale giddon eqqizayssa bessishen hessa dumma dumma asatoppe nam'ati bantha duunan maske woththidayssanne keeththa achchin eqqidayssa bessees.

Hayssan sabeyashdidarsi geype gitta keeththa gedooni dumma dummathati dunguzaara diza mauma'idi aqqidayssa gidishin heyssataka haasaysishe woykko etara saysi haasayi she deda issi bitane bessishin esafeka nam'ati woykko heedzdzati dunguzaara diza koppiy attidayssa bessees

Haysan ta bea'she dizaysi kehippe dalga gidiza keththa gidishin he kethazika duma duma danas dusas injetizaysa gidishi dusas oge donan dizaysa beses

Hayssan ta bea'she dizzayssi kehippe gittanne dalgga gidiza keththa gidishin he keththazikka kehippe dhoqa Soho oyqizza gidishin. Hayssappe hini bagara dumma dumma kehippe giththanne coora mithathi diyssa besses.

hayssan ta xeelashe wode beetthizayssi kaype gitanne dalga gidiza tamaro keetta gidishin izikka qasse nam7anto xeeka tamaro keetta gideyssa qoncish shees heyssika dumma dumma tamaro woykko dumma dumma erata imeyssa gidessa wancisi bessees

Hayssan beessidayssi kaype gitanne denba gidizasoni ooratha haaxi yida waaro bookettidayssa cshin issi bitanezi eqqidayssanne hayssafey ne baggara dumma dumma aduse bessiya mitasinne hara dumma zumati diyayssa bessees

Hayssan qoancis layssi keyppe giita gidiza kasama giddon dumma dumma asati issife shiqida eqqidayssanne hara dumma dumma ye7otora yaa7etishe diyayssa bessishen essapenne baggara dumma dumma po7o qommotinne kaameti diyayssa qoancisi pessees

hayssan ta xeelashaywole beettizayssi eriso woykko thaapella gidishin he thaapellaza bollakka ase dabubeto piaklileni de7iza polayta zooneni boddixa kataman dumma dumma haatthanne hara gukkiza miishata immiza dirijite gidayssa bessees

hayssan sabeashe dayssi kaype gitanne adusa gidiza maaburaate efeza woykko maaburaate shubozi micetiza poole bidishin heyssi poolezikka birasaaradizaayssa gidishin izasikka kayppe cora geese hidaysta bessees

Hayssan qoncis bessidayssi keeyppe dalga gidiza keeththa giddon dumma dumma asati uttidayssa bessishen heyssato giddoppe issi mishira oydeppe dendara ba shedi hayssa qoncisu sheez heyssa pe yini baggara hara dumma dumma asati banta sintan haaththa woththidi uttidayssa bessees.

Hayssan ba ashe dizay si kayppe dalga gidizaso ni dumma dummasasoppe issi mishira eqqada micesho idayssanne izippe guye baggara haatti dizaso woykko haatthi ke izaso gidayssa qoncisi bessees

hayssan ta be7asha wode beettizay asi qoodan kehippe coranne dalga gidiza sati issife shiqidi dumma baanere Oykkidi salppe kiidayssa bessishin ezappe Hennni baggara keehi gita keeththay diyassinne etas qooday cora gidiyayssa besses

Hayssan beessida issi kaype adussa gidiza maabirate shubey mixichida poode bessishin heyssa bollakka qass issi bitane puda kiidi giiishisi deyssa bessishin heyssafe sahanka qasse issi bitane deyssanne hara dumma dumma keteti dayssa bessees

Hayssan tha be7ashe dizayssi keehippe dalgga keeththa gidishin he keeththanikka heezzu dumma dumma wombbarathi eqqi7uththizayssa gidishin heyssappe sinththaara keehippe githa gidida xarpheezi dizayssa bessishin izikka pirddanchchathi uththidi pirddida soho gideysa bessees.

hayssan ta xelishe wode beettide si keype gitanne dalge gidiza keeththa gidishin he keeththa giddoni dumma dumma woykko pirdanchati uttida oyzenne eta xarphezi diyayssa bessishin eessapene baggara hara oydeti diyayssanne tophiya bandira diyayssa bessees

hayssan ta xeeliishshe wode beettizayssi ke'hippe gitanne dalggi giidiza pirda kettani oydduppe dariza ichashshu pirdanchati woykko daynati uttidayssa besishen hessapin hessappe heni baggara toophphiya bandiray pooliishshe bettiyayssa qoncisees

hayssan beettizayssi keehippe coranne dalgi asati issi keeththa giddon woykko pirda keettan uttidayssa gidishin ethikaas pirda siyidayssa woykko pirda polisiza asatoppe issino gidayssa qoncisees.

hayssan sa xellashe wode beettiza issi kayipe gitanne zalga gidiza keeththani kayipe qooday coriza danati woykko pirdanchati issife shiqidi eqqidayssa bessishin hesaskka qooday cora gidayssa bessees

Hayssi qoncisidayssi issi keeththa giddoni izikka qasisi kawo ooso keeththa giddoni ato7aalemaayo althaye geetettizayssi uttidayssanne izikka ase zullo7iza suufe ma7ireyssa qonci shishes iza sinthani ana erisiza dumma dumma mathawuqidiayssa bessees.

hayssan xeellashe wodede bessida issi keype gita keetta giddoni dumma pirdiza deneti diyayssa bessishin essikka qas nam7u sohoni eqqi uttidayssa bessishin essika qass banthaaga dumma may7o ma7i uttizayssa bessees

Hayssan xeelleshe dizayssi keeththa achchan issi poolise zeeqqizayssanne izikka ase ba huphe bollan koppiya woththizayssanne ha aqqidi sish shootidi xeelleshe diyayssa bessi shen izikka keype gita poolise diyayssa bessees.

Hayssan tha be7ashe dizayssi dalga gidiza keeththe erani dumma dumma asxati bantha kushen kushshe gaade woykko sugidi daggiza gaade oyqqidi dumma dumma miishata woykko buurata shiishshidi olanas efeke de hayssa bessishen haysafeynne baggara dumma dumma heera geeshesha haatha fue hayssa bessees.

Hayissani ta beyashe dizayisi ayibbe giko kehipe corra assati issipe shiqidi bee lage shishidi burra tokishe shishishe, he baggara duma duma kethati betosona

Haysan ta xelashe wode betizaysi kehipe gita gidiza katama gidon duma duma asati banta kusheni pitiza pedha oykidi Katama gido geshisheninne buraza digishe dizaysa besishen etasika qoday kehipe c'ora gidizaysa beses.

Haysan ta xeelashe yiyode taw betishekatama gidon duma duma adati buurata shiishidi kaamen yeganayo gigisishe dizaysanne katamaza geshishenne woyko katamappe buraza digishe dizaysa hesa besses

Hayisan ta xelashe dizayisi kehippe co,ranne dalga madaberera diza duma duma burata ca,nizi kame besishin he kamezika kehippe co,ra burata ca,nizi olanasi efishe dizayisa besishin hesappe hini bagara asi diyayesa besees

hayssan sa xellasha wode betizay ssi kepe qita kaxamani dumma dumma asati isife shiqidi eqqidi baynta kushoni pexa wuqqidi heeraggeeshshi sheninne buura shi shi ridiyossa qoncisi bessees

hayssan ba ethidayssi keype gitanne dalga gidiza buurasi oletizaso idishin izikka keype cora buuraydihayssanne hara dumma dumma kameti ehidi buura olidaso gidayssa haysi qoncisi bessees

Hayssa bolla saeyashdizayssi kayp gitanne dalga buurata gidishin he buurata ka qase kaameze hidi hara iza bolla gujisheninne qolishe diyayssa bisi shen hayssi ka qasi dumma dumma soohoppe hidi qolettize weykkoshigishe diyayssabessees.

Haysan betidayissi keehippe dalgga gididda issippe shiqqida besishshen izetikka kasse digital meththaweqiyara oyiqetira mishshadan gidishin qasi hasayanasi woththiza giddishshen haysi qonc'isidi besses.

Hayissan ta beyashshe dizayissi kehippe lo'izanne ha wode technologn oththetida payida quxure dumma dumma banke keththara gaththizayissa bisishshin izikka qase kehippe lo'izayissanne silke achchan dizayissa besses

hayssan sabeyashe dizayssi kaype gitanne dalga maado immiza woykko phoqa gu7a immiza xophiyan metiza dumma dumma y asa ertiza woykko digital metowuqe getettizayssa ubbasikka ekkanaw koya hayssanne banke kittara gaththana mala wodihayssa bessees

Hayssan beetidayssi keype gitanne dalgga maathawati isetikka hara biiththappeyidayssara gujjin dumma dumma asati eqqidinne digital metawuqe woyqo payda geetettizayssa isa woys ooso polizayssa gidayssa bessees

Haysan betidaysi issi nam'u asati issi xarapheza bolla kushe wothidinne banta kushan nam'u duma duma dijital matawoqa oykidaysanne hesape garsara woraqati dizaysa beses

Hayssan tha be7ashee dizayssi keehippe dalgga asathi issi keeththa giddooni dumma dumma miishsha woykko ereththes gixa gidiza baaneren diza xuufetha xeellishen diya asa bessishen izethikka maathaawatha gidezayssa qassi qonccissidikka pilggidi bessees.

Hayssan besizayssi kehippe dalga gigida kuwase ka'iza sohoz kasancha to issippe gididi ka'ana photo dendishshe detes.etappe heni bagara hara dumma dumma miththati bettetes.

hayssan beeththizayssi keehippe gitanne dalge gidiza dumma dumma keetheti beethtishin etika qass keehippe coranne keehippe dalge gideyssa bessishin hayssika hena baggaranne han baggara diyaysa bessees

Hayssan sa xellashe wode bethiza issi kaype gitanley lo7iza keesta giddoni issi bitanezi ba kusheni mayke woti oyqqidi oda woyko ba qofa gishishe diyayssa bessishen hezapiyana baggara dumma dumma midiya qommoti diyayssa bessees.

hayssan qoncisidayssi keyppe gitanne dalgo gidiza katama giddon diza asmara bessishin hesikka qasse alame giddoppeyiza dumma dumma haro phiraneti uttiyoosonne yaddiyoso gidayssa qonci shees heissi keettizazikka keyppe dalge gidayssa bessees

Hayssan ta xeellashe wode beettidayssi keehipppe lo'iza keeththani issi gooba mishira ba sinthani mayke dizayssa bolla haasayashe woykko ba qofa aattashe diyayssa bessishin iza dizasoyka keehippe lo'izayssa gidiyayssa bessees.

hayssa bolla ta be'ashe dizayssi issi woraqasa woykko kehipe lo7iza woraqatha bolla dumma dumma ya7aso bessi shen izikka qasse tophiyan dizayssa bessishen ezappenne baggara asinne keexxidayssa bessees

hayssan tabeyashe dizayssi keehppe gitanne dalganne lo7iza keeshtha gidishin he lo7iza keeshtha giddon as heedzdzu dumma dumma asati eqqidi heyssa malati malati haasayishen dihayssanne hara keyppe lo7iza dumma dumma miishati dayssa poncisidi bessees

hayssan ta xeellasha wode beettiza issi kayeppe lo7iza keeththan bonchettiza adaanechira gujjin hara dere woykko hara saappe iza dumma asara woykko boota asara issife qqada woysse woykko hara dumma ooso be doomisiza miisha oyqqidayssa bessees

Hayssan sabe ashe dizayssi kaype cooranne dalgaasati issipfe uttidayssanne izatikka qasse koase kaasa beyana siyidayssa besishin hessatuppeka baggati tophiye bandirawuqqidayssa besishin hessaka qoncisidi besishi diayssa bessees

Hayssan sallashe wode dirayssi keyeppe gitanne hara sohoppe woykko hara dere gidishin heyssi derezinka keyippelo iza keeththa gidishin he keeththa giddoni dumma dumma sati issi pootidi ya7aaya ishe diyayssa bessishen essana kaalettizayssi woykko ita7ara ya7aaya izayssi sintan diyaysse bessees

hayssan ta xeellashe wode beettizay si keype gitanne dalge gidiza abba giddon woykko haatti zin7iza soni booththa parati usuppunappe darazayssati issife woxxishenenne issikka qa keype ufayxidi woxxishe deyayssa bessees

Hayssan feettidayssi kayepe kitanne dalga gixiza dumma dummasati hisikka giddonka dumma dummasati gamma dunguza maa'idinne uttidayssa gidishen hisika qase haasayti shedizayssa kayeppe leessan ezgishe dizayssa bessees.

Hayssan qoncisidayssi ke,ippe gitanne dalga gediza goshsha gadeni issi bitanezi eqqidi oda attishe diyayssanne ba duunani mayke wotidi haasayu yedeyssa bessishen izappe goy baggara dumma dumma katati woykko badali zeeretidayssa bessies.

Hayssan xeella shode beetizay si wayzeru adanecha bebeera gujin hara biitta maatawatura eqqidayssa woykko izi bantha kushen hara dumma miisha oyqqidayssa qoncishishees isikka qeeyppe ufayxishe deyssa bessishen esafeyni baggara tophiya bandirey deyssa bessees.

hayssan xeelishen beettizayssi keame oge bolla kaype cora motore laaggisa asati belxigina maayo ma7izinne kaype dalgatappela oyqqidi ka7isheninne ufaycishe laaggishe diyayssa qoncisi bessees

Hayssan sabyashididayssi kaypelo iza sooni oyldappe darjiza asafi issife shiqidi hamethishe dihayssabesishen hayssafeka issina maca gideshen nam7atikka haasayi she diayssa bessishen essapeynni baggaran hara bira taadiza dirti diayssabessees.

Haysan ta be'ashe dizaysi keehipe gita keetha gidon duma duma asati issipe haasa'ishe woyko zoretishe dizaysa besishin izetaka kase issi adde kaaletishe dizaysa qoncisidi besishin hara asay dizaysaka beses.

Haysan ta xeelishin betizaysi gittane dalga gidiza ketha gathan duma duma issippe eqidi banta kushene matoqa oykidi micishene xafishe dizaysa besishin hesika kehippe dalga gidiza maxawata ggidoysa beses

hayssan xeellashe dizayssi keype coranne dalke gidisa maathawati issife shiiqidi eqqidayssanne yaa7aaweykko xoreta zoretishe diyayssa bessishen essappe yinni baggara hara dumma dumma micassinne taapeli dizayssa bessees

Haysan besidaysi kehipe c'ora asati woyko woradarati woyko wotadara poliseti issipe utidi ya'a ya'ishe diyaysa besishen etika banta kushen birene woraqata woyko daftara oyqi utidaysa haysan qonc'si beses.

hayssan ta xeellashe dizayssi keype cora miideti issife shiiqidi eqqidayssanne he miidetun qase polisazi haasayishe diyayssa bessishen hayssappeyne baggara cora asath diyayssa hayssi qoncisida bessees

hayssan ta xeellashe wode beettizayssi kayippe dalga gidiza ya7as hooni dumma dummasatabira gujjin wothadarotura hissife uttidi ya7a ya7ishediyayssa beshishen eshika qas akekidinne ezgidi sheshediyayssa bessees

Hayssan xa xeellashe wodedizay ssi keype giita keeththa woykko bollara qolqoroy uttizasoni dumma dumma maathawati hessaseppeka dumma dumma wocha zaaretinne pooliseti issife shiiqide eqqidayssa gidishin issika sirathara eqqidayssa bessees.

Hayssan ta xeellashe dizayssi kasama oge bolla kehippe coranne dumma dumma miishata oyqqidi woykko yeththa miishata oyqqidi shocishenninne baqqishen diza dumma dumma poolise qommota beyishin hessika salpera eqqidi yexxishe dizayssa bessees

hayssan xeellasha wodey beettizayssi kayfe coranne dalga poolise wothadarati issipe maarara woykko salfera eqqidayssa bessishen etaska qoodey cora gidessa qoncesishees heyisafey ne baggara dumma keeththasinne mitiiyayssa bessees

hayssan ta xeelashe wode beettizayssi isi poolisezi ba kusheni woraqatanne biire eqqidi eqqidi haasayishe woykko ba qofa aathtishe deayssa bessishen izappe guye baggara cora asati uttidayssa qoncisidi bessees

hayssan sabe yasha dizayssi yayppe dalganne maathaawati issife shiiqide eqqidayss gidishin essa giddonka ato abraham mayki diyayssa bessishen izikka birbira katama waannastazadeda gidayssa bessees hayssapeyne baggara daametidiyayssa qoncisees

Haysan ta beyashe dizayssi keype bonchetinanne keype dalga gidiza maasaweti issife shigidi haasayettishe woykko odo aattishe diyayssa bessishen isitika keype iziketidi isso ssa siteshe deeysse bessishin issikka issoyssoara keype dalga gidiza oda aattishe diyayssa bessees

Hayssi qonccisizayssi dumma dumma asati bata kushen karttoonera diza miishsha oykidi issi issas imishedizayssa besees.

hayssan bessidayssi kayipe gitanne dalga gammo dungu zamma iza nam7u ci maasati eqqidayssa bessishen essapey ne baggara kayippe gita keettinne hara dumma dumma muuze diyayssa bessees

hayssan sabeashe dizayssi keype gitanne dalga gidiza keeththa giddon dumma dumma asati ya7as shiiqi uttidayssanne isiti kaasi ezigidi seyisho diyayssa qonceshoshees essika dizasooy keype dalga gidayssa bessees

Hayssan xeellashe wodedizay ssi kype dalga gidiza sharara diza keeththa giddoni dumma dumma matha kooththath diyayssa gidishin izikka uttidayssi matha heessanas boykko matha giddo galidi heessa immana mala uttidayssa bessees.

hayssan ta xelashe wode beettiza issi keype dalganne corasati issife eqqidinne dumma dumma woyosa issoy issa yo immishon diyayssa bessishen essappe ne baggara keeththinne hara dumma dumma asath diyayssa bessees

hayssi qoncis bessidayssi keehippe gitanne dalga gidiza mithakowa gidoni dumma dumma asati ba kusheni borsanne woraqatawo eqqidi eqqidayssa bessishen essappe hini baggara hara dumma dumma keetati diyayssa bessees

Hayssan beettizayssi kiayppe gitanne dalga gidiza keeththa giddoni dumma dumma asati koppi aathtizinne hara dumma dumma komputara hoyqqiza asatura haasayishininne etaga giigisishe beettishen ecika qasi kayppe dalga gideyssa bessees.

hayssan beessidayssi keyipe cora asati isipey salpera eqqidinne kaame sintan eqqidayssa bisishen issika qas dumma dumma miishata woykko wura qathesa bantha kushen eqqidayssa bisishen kaame yu sintara yuuyidi eqqidayssa bessees

hayssan ta xeellashe wode dee si kaype gita gidiza woykko mitha keeththe cshini dumma dumma asati eqqi uttidayssanne essappe sinthara toophiya bandiranne hara dumma bandiray diyayssa qoncishushees asatikka ha metishe diyayssa bessees

Ayssan sa xeellasha wode beettizayssi issi lo7iza keeththa giddon asobiranu neggi uttidayssanne ha misidasekko shiiqidi uttidayssanne miicananise diyayssa bessishen izaappe guye baggara dumma dumma maxaafati madardere bolla uttidayssa bessees.

hayssan ta xeelleshe dizayssi kippe gitanney dalge gidiza dunkone giddoni ato xalawunara gujin hara dumma dumma maatawathi diyayssa bessishen hessikka iya awuttidayssa bessees

hayssan ta xeelashe wode beettizayssi keehippe dhoqatizanne keehippe denbagi dizasoni dumma dumma maatawati eqqidayssanne etta giddonka qase ato abrahaame aykki diyayssa bessishin ette dizasoyka keehppe denba gideyssa bessees

hayssan ta xeellasha wode beexxizayssi kayppe gitanne dalga gidiza goshsha gade giddoni dumma dumma katatuppe gakkidayssa kayppe gita madabare bolla hiixidi qoxizishe diyayssanne heyssaspe hahaza baggara asi eqqidayssa bessi hayssa bessees.

Hayssan ta xeelasho wode bettizay si gaype qoodey cora gidida asatippe giddoni awto abrahaame aykara gujjin hara dumma dumma satura hissife eqqidayssa bessishen essappe goye baggara hara dumma dumma mitasinne keethtidiyayssa qoncisi bessees.

Haysan qoncisidas kehipe malalizanne gita gita gidiza beni wode tophiyan olaoletidi xonidayta besishn hesatika qase hara deretura oletidi xonidaysanne para bolla utidi ufayetishe dizaysa qoncises

Hayssan ta be7ashe dizayssi keehippe coranne dalgga asati issippe uttidi tuke uyishe diyayssa bessishin izappe hara bagara diza misile qasi dumma dumma asati qassekka issippe uttidi tuke uyishe diyayssa qonccisishin asaykka ufayxxishenne miicishe diyayssa besees.

hayssan ta beyashe dizayssi keepe giixa gidiza qaxama giddon keyfe qooday cora gidiza asati issi kaameza giddon gelana yoo un7etisheninne sugetishi deysse bessishin asatusikka qooday keefe cora gidayssa qoncushees hassapende baggara keype dumma dumma kameti deysse bessees

hayssan ta beyashe dizayssi keype gitanne dalga gidiza giya giddo gidishin he giya giddonka qasse dumma dummasati baynta sintani dumma dumma kathata micidi bayzi she deyssa bessishen etasikka qooday keeype cora gideyssa hayssi qoncisudi bessees

Hayssan tha be7ashe dizayssi keehippe gitanne dalga gidiza katama giddishin he katama giddon qaqase qooday keeype cora gididasati salpera gidayssa bessishen isapeyn baggara dumma dumma kaamotinne keetti diyayssa bessishin haratikka diyayssa bessees.

Hayssantha beya shedizayssi misile gidishin ha misilezikka bessizayssi giya giddoni dumma dummasati isipootidi bayzisheninne shammishen diyayssa bessishen ezatika ase keyfe dalgaso diyayssanne pooday cora gidesse bessees.

Hayisan ta xelashedizays kehipe gaxare heran hezu toora diza kameyti woyiko bajajeza gidoni duma duma asati gelanas uni'etish deyisane gelishe deyisa besishin hesape hini bagara duma duma asatinee mithi dizayis beses

Hayssan ta be7ashe dizayssi keehippe ziqqatti bessizawoykko keehippe ollati bessiza heerani dumma duma asati hameytishe de7iyayssanne hayssi qasse keehippe dalgidi de7iza haathe shaafa xeellishe de7izayssa besses.

Hayisan ta be'ashe dizayis kehipe coora asati woyiko giyagidon duma duma madabare gidonine gaxara kaibeyina muzeta woxidaysanee hara duma duma mishetinee eyara bayizetida misheti deyisa beses

Hayisan besizayisi kehippe gita gidiza keeththa gidoni dumma dumma mabiratera oyiqetizayita mashineti dishin izika qase kehippe daliganne dhoqa gidiyaysa besishin hara dumma dumma go'atusi madiyaysa besesi.

Hayissan ta xelashshe dizayissi kehippe dumanne dalga asati issippe shiqidi eqidayissa woyikko hasayetishshe dizayissa heni bagara dumma dumma technology oththetiza mishati dizayissa besses

Hayis qoncciss besida issi keehippe zumatidin beesiya olati besida heeran dumma simintora keththedi diza issi kethth diya iza besishin ettappe ha baggara hathth ehiya shafi diya oza beesishin etape ya baggara shuchcha diya iza beesees.

Hayssi beettizayssi keehippe dalggann e gita gidida keeththen booththa bitaney woykko paranjaz dumma dumma maashineta giigisishe dizayssanne izikka qasse dumma dumma maashineti dizassa giddon eqqidi xeellishe woykko giigisishe dizayssa bessees.

hayssan xaellashe dizayssi kaype gitanne dalga gidiza katama keeththa giddon dumma dumma asati salpera eqqidayssanne isesuppeka baggati sanxilo eqqidayssa bessishen etas giddon qasse dumma dumma wotadareti eqqidayssa bessees

hayssan qonci siday issi isi oged bollan woykko haame oge bolla hezi tooro diza kaame bessishin hayssa achinka dumma dumma makalakkiyati walko wotadarati masare woyqideqqidayssanne sintara issi bitane deyssa bessees

ayssan xabeyasho dizay si kayppe gitanne dalga miisha caaniza kaameza gidishin hessika asa harasa efishe diyayssa gidishin hessafe hana baggara woykko sintha baggara dumma dummasati diyayssanne hena baggara keeti diyayssa qoncisi bessees

Hayssan ta xeelashe wode bettiza issi keype gitanne diccize katamakidooni issi bitanezi paragaare woykko paragaare oyqqidinne laagishe diyayssanne ba naa awuthisidayssa bessishen hayssappenne baggara hara ketthatti diyayssa bessees.

hayssan beethtiza yssi gapi gitazati gashe naata baantha bollan woykko bantha kuuwan idimmid uttidayssanne iti dizasoyka dumma dummaso woykko hakime keethta gidishin hissikka as baantha wu7ayni bootana xala golettidayssabessees

hayssan ta xeelashe wode beettizayssi keehippe gitanne dalga gidiza kaameza bolla izikka qasse sinotrage geeetettizayssa bolla hara kaamezi biitha qolisheninne izikka qasse he biitha ipanas giigishe dayssa bessees.

Hayssan be hethilayssi kehipe cora tamareti tamareso keethani eqqidayssa bessishen essika qas gaxaara woykko gareb gibbeppe gaxaara eqqidayssa qoncisoshees essidiyasayka qasi keyepe cora tamareto eqidayssa bessees.

Hayssan ha xeellashe wode beeththiday si kaype gitanne diccida kaththama gidishin izikka xophiyappe kare gidayssa qoncishushees hayssanka qasse asati woykko dumma dumma asati yuusho xeellisheninne oyde bolla utidi be ishe diyaysse bessies.

Hayssan beeththizayssi kaype gitanne dalga gidiza katama giddooni qooday keype cora gidiza asati issife shiiqidi hamasetishen diyayssa bessishen esappe ne baggara kaype gita keetti diayssa qoncis bessees

hayssan ta xeelashe wode bettizayssi keehippe lo7iza keeththani nam7u woykko oyddu dumma dumma asati bantha kusheni usha oyqqidinne podetho qoottidinne tiibe woykko talabizine xeelishe dayssa hayssi qoncisi bessees

Hayssan xaxelishen beettizayssi fayf jigizanne torkiya ito telekoomi doomisizayssanne heyssan go7ethikko soshiyal midiyata eliyara go7esano bessi heyssa hayssi qoncisidinne pilgidi bessees.

hayssan ta xelishon beettizayssi kaype gitanne dalga gidiza giya giddoni dumma dumma otora woykko dumma dumma basheti diyayssanne heyssa qaasi kype cimasati bayzishe deyayssa bessishes

hayssan ta beyashe dirayssi kawpe gitanne dalga gidiza sooni si bitanezi ba bugollan borsa bayidinne ba kushshen halande oyqidi oyqidayssa besishen izafene baggara geepe giththa holli woykko kewpe giththa haaththi wodhdhizasoy diayssa bestees

Hayssan ta be7ashe dizayssi keehippe yelagga naati issipe shiiqidi eqqidayssanne uttidayssa bessishe ,etti mayida ma7oykka issi mala woykko booththa gidiyayssa qoccisees. Etti uttida sohoykka keehippe dembbanne dalgga gidida soho besees.

Haysan taa xellashshe dizayssi ke'ippe corra assati issippe shshiiqidi durishshe dizayssa bessishshin issatupekka baggatti gammmo dunguzara diza boththa ma'iwa attidayssa bessishshin issikka qassi ke'ippe up'ettidi kushshe baqiishshe dizayssa besees

hayssan beeththidayssi keyppe gitanne dakga gidiza denba sooni dumma dumma asati woykko issi mala maayon maa7ida asati issife shiiqidi eqqidayssa bessishen etasikka qoodey keyppe coora gidayssa bessees

hayssey qoncisi bessizayssi keehppe cora asati boykko issi bolla shiiqidi kaameza bolla keide eqqidayssa gidishin ethika qasse booththa maay7o issi mala maa7idayssanne bantha bolla dunguza nam7athi wotidayssa bessishin hessappe ne baggara mith idiyayssa bessees

aessan ta xelashodo bexxizay si kayppe darganne dhoqasoowappe yida haaththa woykko gogishe diza haaththa dumma dumma asati booththa may7o ma7idi kushe micidi xeellisheninne haaththa oyqanas shanise diyayssa bessishen hessafe ne baggara dumma dumma mitathi diyayssa bessees

hayssan beettizayssi keehippe gitanne dalga gediza denbasoni dumma dumma keethteti woykko issife shiqidi keetettiza keeshsasa bessishin hayssafe ne baggara dumma dumma dirca mitasinne adusa mitasi diyayssa bessees

hayssan sabeya shedizayssi xumizasohoni dumma dummappo osidiyayssanne hayssika qass asiydi aleeqanas iwoykko xeellanas ba ayhupphe shempisanas siwu gigettizaso gidishin hayssika keehppe diggitaso gidayssa hayssi qoncisidi bessees

Haysan persilayssi qayepe galganni kaype cora asati issife qeeri keeththa giddon uttizayssanne ezetikka phaantha bollan dumma dumma dunguzanne booththa maay7o ma7idayssa bessi shen hessapenne baggara kehi gita mitediyayssa bessees

Hayssan sacelashe wode beettizayssi keeyppe gitanne dalga gidizasoni nam'u dumma dumma woykko coro asati idayssa giddon heedzdzu maca nayti issife qoometidiametishe deyssa bessishen essappey ne baggara keeyi coro asati dayssa bessees.

Hayssan beettizayssi kehpe gitanne talqe gidiza denbanne maatididiza heerani issi mishira eqqada ba kushe taapa bolla wottada eqqirayssa bessishen izi bolla kaqas qeeri borsay diyayssa qoncisi bessees.

hayssan ta xeelashe wode beettizay si kayippe dalganlee dumma dummasati issife kuwa giddon uttidi miicishe woykko kaayishi deyssa besseshin echika qasi heyssaso hooni di bantana aleeqqisana yo7o yidayssa bessees

hayssa sha xeellashe wode beettizayssi issupunappe dariza asati qanxesizi gazeppe ke7ira muuzesa fa qushena oyqqizayssanne hayssa xeellishe diyayssa qoncisushees esapenne baggara issoyzi muuzesa pule dhoqotisidi tookkizayssa bessees

Hayisan ta xelewode betizays issi kehipe gita ketha achin duma duma tamareta mazagabizane dijitale matoqiya kesiza issi mishiru besishin izaka tamareta shishada xapashene mazagabash dizayisa beses

Haysan ta xelashe dizaysi issi qoday kehipe c'oranne dalga gidiza asati issipe shiqidi dijitale matoqiya ezigidaysa mazagabetisheninne banta suntha imishen diyaysa besishen izetasikka qoday c'ora gididaysa beses.

Hayssi bessida issi keeyipe lo'izanne xunta gidiza woykko akki bessiza keeththa giddon dumma dumma asati xarpheza yuushon uttida issanne eta xarpheza sintan qasse dumma dumma woraqatati woykko maxaafati diya issa bessishen istika banta kushen bire oyqqidi diza issa bessees.

hayssan ba7ashe wode dizayssi kewpe coro asati issife shiqidi woykko salpera eqqidi digitale metaw qeeyssa masagabetti shininne baynta sunta imishe diyayssa bessishin hayssapenni baggara keettinne coro asati diyayssa bessees

ayssi bessidayssi kooday keyppe cora gidiza macasati issipe salpera eqqidinne digitale metawuqe mazagabetishe diyayssanne banta suntha oythi she diyayssanne ubba ba kunti she diyayssa bessees

Hayssan sabeyashe dizayssi keype coranne dalge asati issife shiqiri digitale matawqe maza gabettana yiidayssanne oososa polishe dizayssa bessishen haayssappeynne baggara keeththinne dumma dumma asati diayssa bessees.

hayssan sa xeellashe beettizay si kaype delganni cora asati issife shiiqidi mizgaba woykko digitale mazgaba mazagabetishidiayssa bessishen isatusikka qooday kewpe cora gideys saqonesh shees esapenne baggara hara asatinne keetidayssa bessees

hayssan ta xeellishe wode beettiza issi kehippe gitainne dalgaasati issife shiiqidi dijita7alematawuqe mazagabettanayo yidayssanne heyssataka qasse issi bitanezi ehana mazagabisheninne etana xeellishe dayssa hayssi qoncis bessees

Asan tseellisheni bettiza issi issi keetha giddoni hezzu dumma dumma asati tsarpheza bolla kushe woththidi birranne woraqatara oyqqidi haasayisheninne tsellshen dayssa qonccissi bessees.

Hayssan sabeyashe dizayssi paaseka izasohoni issi cuganayti issife shiqidi foso dendanayeweykko misele medhanas eqqidayssa gidishen issika heypeti shootidi issife uttidi ha xeelishe diayssa qohis bessees.

Hayssan betizayisi kehippe giita gidiza wotha woxxanchati wotha woxxiza soho gidishin ezetika issippe kushetidi issipe marara woxxishe dizayisane izetappe heni bagara hara woxxanas gigetishe diza nayit dizaysa qonccisishe besses.

Hayissan taa xellashshi dizayissi ,kehippe gitanne dalgga gidizza kuwase ka'iza so'onni nam'cu dumma dumma cugati kuwase kaa'ishshenne phoqishshe dizayissa besishshenni hessappe heni bagara hara asati etanne xellanasi yizayissa qoniccisidi besses.

Hayssan bessizays keehi gitanne dalga gidiza kuwaase kaa7izason issi gooba kuwwase kaassanchay daro goole gelthida gishshas daro woyto ekkishe gidishi izikka upayssan kkizaysa besses.

hayssan bessidayssi keehppe gitanne dalga gidiza kowaseka iza medani nam7u dumma dumma cuga kaasanchati woxxishe dayssa bessishen essappeyn baggara dumma dumma adusa mitati diyayssa qoncisidi bessees

Hayssan ta xeella shawode beettizayssi gahippe gita gidiza kowase ka7iza sooni issi cuga kowaase ka7iza nayti woxxi sheninne hessapen baggara dumma dummasati eqqidayssanne tophiya bandiray de7ayssa qoncisi bessees.

hayssan saa xeellashe wode beettizay issi kayipe gitanne xalga kaasa kayiza dumma dumma naata besishen heessatikka issi cuga woykko issi kilebe gidishin hessikka issi mala may7o ma7idayssa bessishen hisetikka arba mince zuuryan mera babbaaya woreda kaasancha gidayssa bessies

hayssan ta xeelasha wode beettizaysi goobanne minotopphiya woothancha gidishin izikka qase woxxidi issantho woykko xoonidi miicishi deyssa bessishen izaska som7on beettizay si keehpe dalga ufaysse bettidayssa besses

Hayssan ta xeellasha odedhiyayssi kehippe coranne dalge asati issipe shiiqidi uttidayssanne bessishen ezitikka diyasoy qasse kehippe denba gidayssa bessishen hessappenne baggara dumma dumma mitati diyayssa bessees.

hayssan xeellishen beettizay ssi issi lo7iza kowaaseka iza sooni kowaase gelsizi ufayxi sheninne miicishen diza naaththa bessishen heyssi yoseppe kayne baggara esana xeellana si keype cora siyidayssa bessies

hayssan ta beyashe bdizayssi keehippe lo7izanne malaliza hawuda teknolojiyon eesetiza ma7o sikizayssa woykko ma7o giisiza mashine gidishin heyssika kaype ma7olo ithidi siikiyayssanne izasika booththa malkediyayssa qoncesidi bessees

Hayssa woden be7ashe dizayssi keehippe lo7izanne malaaliza ha wode tekinoloojen oosettiza dumma dumma poo7ota beessiza hara dumma dumma maburaatera oothiza ysa izsippe nam7u baggara uttdayssa bessees.

Hayssi qoncisi bessidayssi kahipe lo7izanne dumma dumma ha wuda teknolojen oosettiza yethanne dumma dumma miishata seyiza theeppe gidishin woykko jipaase gidayssa hayssi qoncis bessishin izatikka qooday cora gidayssa bessees.

hayssi qoncisidayssi issi lo7izanne ha wode tekinolojen oosettiza dumma dumma me7ize miishata leemiso giikko manaxeeratanne hara dumma dumma miishata oyttida miisha woykko masishe gidayssa bessishen izakka go7idoy keyppe mata gidayssa bessees

hayssan xeellesha wode beettizay si issi gita xarapheza bolla uttiza matariza metere diyayssa bessishin izikka qas keyphe adussanne dalge gidiza miishata mataranas woykko eta likke eranasi bessees

hayssan xeellashe dizayssi keyppe lo7izanne phooliza hayssan woththidi yethanne dumma dumma miishata siyiza erefoone gidishin izikka qassi go7eththizay kayippe matanne keyippe wolqa koynayssa gidayssa bessees

hayssan sa xeellasha wode beettizay si hissis xawala bolla boykko xawalay micettidayssa bolla dumma dumma qulpeti gelidayssa bessishen izatikka qassi dumma dumma keextha doo7izi go7ethana si bessiyayssa gideyssa qoncisidi bessees

hayssan ta be7she dizayssi pooto dentiza nam7u naata bessishen heyssi natika qasi kaypi dalga teknolojiyen oosettiza pooto dentiza miisha oyqqidinne giigisishe diyayssa bessishen hessafeynne baggara hara asatinne miti diyayssa bessees

hayssan ta be7ashe dizayssi ya wode teknologen oosettiza gaype dummatizanne ma7o tokkoziza woykko ma7o giigissiza kawuya gidayssa bessishen izikka maaburaati erawoti hayssa qoncisees

hayssan sa xeellashe wode dizayssi kehipe lo7izanne malaliza ha wode teknolojien oosetiza dumma maashine gidishin heyssikka keicora baasi go7ayssanne heyssi xaqametoyka woykko go7etoyka mata gidayssa bessees

Hays San sa xeelloshe wode dizayssi dumma dummabata ooththanas woykko keeththa keexanas maaddiza misimaara gidishin hizetikka issi bolla dooretu uttidayssa qoncisu shees hyssika dumma dummabasa keexxanas woykko isso issara oytanas y bessi ayssa bessees.

hayssan ta xeellasha wode beettizayssi keahippe dalgganne adussa gidiza dumma dumma maabiraate poolethi beeththishin ezetikka birathahara oosettizayssa gidishin eta bolla dumma dumma teknolojiyen oosettiza hara miishati dayssa bessees.

Hayssan ta xeellashe wode beettizayssi keehippe dembanne diza heerani kaameza dumma dumma asati shiiqidi kaamezi qaaxo ixxin sugishe dizayssa bessishin hessappe hani baggara hara issi asi eqqidayssanne bootay keehippe demba gididaysa bessees.

Hayisani xeyisidayisi kehoppe dicidane daro deiza katama giddoni izikka addisi abeba lgidoni dumma dumma asati woyikko macca nayiti tohoni sugidi kaidaga gare kaishshenne etassoppe qasinne issina guppada kashshe dizayisa beesesi

Hayssan xeellishen beettizayssi kehippe gitanne dalge gidiza abba bollani kehippe lo7izanne zo7o malkeratiettiza wogolozi haaththa duunan uttidayssa bessishen hayssafe ne baggara dumma dumma haaththa bollan diza maatathi bettosona.

Hayssan sabe ashsha dizay si kaype gitanne dalga gidiza sirafikati hisife shiiqidi eqqidayssa gidishen ethika qas haspalten woykko kaami ogen gakkiza danotappe kaameza nagganasi eqqidayssa qoncisees.

Hayssan ta xellashe wode beettizayssi keehppe coranne dalge gidiza kaamezi kaame heqqiza soho woykko manare giddon eqqidayssa bessishin dumma dumma boota biza asa caanana yooqidayssanne hessafenni baggara cora asay diyayssa bessees.

Hayisan ta be, ashe dizayisi kehippe gitanne dalga gidida issi asi eqidi naqasha woyiko oda atishe dizayisa besishin hesika qasi kovid asira zexegn woyiko korona bayirese gidayisara oyiketidayisa gidishin hesaka kehipe nagetanaw besiyayisa odes

Hassan ta xallashe wodde bettizay kehippe gittane dalgga giddiza keththi diiza heeran dumma dumma assati issippe shiiqidi eqqidayssa achchen dumma dumma karttoneranne qanccara ubba qasseka haylanddetear diiza dumma dumma qummatinne zaytteti diizayssa beses.

Haysan tayo betizasi kehippe gittane dalga gidiza kethiyi betishe dizaysi wuri beyinaysa oso bolla dizaysa besishe hisatho sintha bagara dizaysa qonciside beses

hayssan beettizayssi kaype gitanne dalga gidiza keeththa gibessishen he keeththazikka qasse bolla baggara oosettidi wuri bennayssa qoncishishes izikka dizasoy keype lo7izanne ahu gidayssa qoncisi bessees

Hayssan sabeyashedizayssi issi keeththa giddon dumma dumma asati eqqidayssanne heysikka qasse bantha kusheni dumma wora qasa woykko gaje xawuyqqidi xeellishe idayssa bessishen izitika keeththa dooro yidayssa bessees.

Hayssan ta xeellashe wode beettizayssi kaype gita kasama gidishin he kasamasa giddonka asose kaype dalganne gita gita keeththati diyayssa bessishin hayssafeyhana baggara dumma dumma mitatinne kaamesi diyayssa bessees.

Hayssan beexxizayssi kaypey gitanne dalga gidiza ooratha keeththa gidishin he keeththazikka kaype duussasi lo7izayssanne kaype machayizayssa gidayssa qonishu shees hessappe giddo baggara kaamezinne ase diaysa bessees.

hayssan saxeelishen beettizayssi keyppe gitanne dalga gidiza keeththa bessishin izikka qasse keyppe dhoqanne aaho gididayssa qoncisiyees hessa bollaka qasse oosozi wuribennayssa qoncisi bessees

hayssan isabeyasha dizayssi haypelo izanne darge gidiza tamar keeththani dumma dumma thamarethi bantha oyden oydeninne banta sintan diza xarpheza bolla dumma dumma maxaafatanne kompisereta oyqqidi xana yisheninne issife shiiqidi xanna yishe diayssa bessees

Haysan xelishe wode betizaysi kehipe gitane dalga gidiza irxa matazi woyko mithazi diza herani issi bitanezi sufe ma'idi eqidaysane izappe heni bagara kehipe gita kethati de'iyaysa beses.

Hayssann tha xeellashe dizayssi thamaaro woykko banththa thamaaro ekkizayssa mala bessiza maa7o maa7iza ethikka keehippe qooday cora gidiza thamaarethi issipe shiiqidi eqqidayssanne ethikka banththa gawune maayizayssanne ethappe hini baggara dumma dumma miththathi dizeyssa bessees.

Haysan beetizaysi keehippe gitanne dalga gidiza tamaro keethani dumma dumma tamareti issi mala woyko bootha mayo mayidi uttidi tamarishe dizaysanne eetika qoodan cora gididaysa bessees.

Haysan ta xeellashe wode betixeesi issi tamara keeththani gooba tamarati issife shiiqidi kushettidi ooso ooththishe diyayssanne issi kase ooththiza oosoy keeththa qalame woykko dumma malketiya ishe deyayssa bessees

hayssan xeellasha wode beetizayssi keehippe lo'za sooni dumma dumma kawo maatawati eqqidayssanne bantha kusheni maqase oyqqidi ooratha miisha doommanasi qanxishe diyayssanne hessafe guye baggada dumma dumma asati eqqidayssa bessees

Hayssan xeellashe dizay si keype coranne dalgasati issife shiqi deqqidayssanne etikka bantha kusheni dumma misile woykko gaazexa oyqqidayssa bessees hayssafe ne baggara hara keeththasinne mixati diyayssa bessees

hayssan ta xellasha wode beettizayssi ooratha misa keeththi keetettishe deyssa bessishen iziasikka bollara qolqoroy uttidayssenne saagiy komi bennayssa qoncisihes hessapene baggara dumma dumma mitasidiayssa qoncisidi bessees

hayssi qoncis bessidayssi issi hamare keethtetha erusso gidishin heththa markeethaykka erisiza issi balaytaso dondiza keype dhoqa tamaronne keype daro eera immiza liqa geetettida samaro keeththa gideyssa bessees

Hayssan ta xeellasha wode beettida issi kehippey kitanne dalga gideza tamaro keetta gidishin he tamaro keettaykka keheppey hadussa gideyssa qoncishoshes hethamaro keettapen gen qasse issi bitane jeeqqiza hessa qoncis bessishes heyssapene baggara keettidayssa bessees.

Hayssan sa xeellesha wode beetis hayssi kayippe gitanne dalya gidiza keeththan izikka bollaranne giddora asi uttida sooni kayeppe cora asati utti uttidayssanne eta sintani issi bitanezi eqqidayssa qoncisees.

hayssan qoncisidayssi issi keetta giddon woykko tamaresooni dumma dumma tamaretuppe issi nayo dooridi ehidi haasayishise woykko oda haaththishe diyayssa bessishen isi duuna sinthani dumma mayke oyqqida asi kushe bettiyayssa bessees

Hayssan ba ethtizayssi issi keeththa giddoni dumma dumma thamaretutidi xanna isheninne samarshe deyssa bessishen ezdzetikka bantha kusheni maxaafa woykko dabtara oykkidi xeellishe deayssa bessees.

Hayssan ta xeellashe wode beetizayssi hawodiyan woykko tamaro bolla diza paace woottishe diyayssanata bessishin achchika qas ministere c paacetishe diyaysa qoncishes hessanka qasse dumma dumma paydotanbiidi kababishe woykko qalamishe diyayssa bessees.

Haysan ha'i ta xelishin beetizaysi tamare keethani oyde bollani adati woyko tamareti uttidaysanne hesika qase ezgidi astamareza siyishe dizaysanne eta sinthan diza xarapheza bolla dawtarey dizausa besses.

hayssan sabeyasho dizayssi gayipe gitanne dalga gidiza ooratha kaame oge woykko ogezi giigitisho deessa bessishin he ogeztaka giigisizayssi gaipe gita kaame gidensa qoncishi hees hara dumma dumma mithosi hine baggar deessa bessees

Hayisani ta beyashe dizayisi kehippe daro gita woyikko sinotirake getetiza kamezi ba bolappe dumma dumma bessa woyikko shuchcha qolishe dizayisa besishshin izappe hani bagara hara asatinne dumma dumma amala kameti dizayisa beseesi

Haysan ta xelashe wode betizaysi kehipe gitane dalga gidiza kame ogera duma duma kameti woyko na'u motoretinne issi kamezi yishene diyaysa besishen eti diza sohoyka kehipe c'akati woyko worati besiyaysa hera gidiyaysa beses.

hayssan saabeyashe diiyayssi peype gitanne dalganne adussa oge gidishin he ogezakka issi kaamezi geeshshishe weykko giigissishe diyayssi bessishin hessa fehine baggara dumma dumma asatinne hara mixasi diyayssa qwancisidi bessees

Hayssan xeellashe dizay si kayppe gitanne dalga gidiza kaamezi heera geeshishen woykko oge giigissishe diyayssa bessishen izikka qasse dumma dumma buuratanne biittata kasamappe diggishe diyayssa bessees.

hayssan beeththiday si keyppe gitanne dalga gidiza kame ogeza bolla dumma dumma kamesi ogeza giigissishe deyssanne esetika qasse ooratha oge giigissishe deyssa qonceshshees hessapenne baggara hara asatinne keeththi dayssa bessees

hayssan sabeyashe dizayssi keeyppe gitanney hadussa kaame ogeza ooratha kaamezi boykko ooratha kaame ogeza giigissi shediza hisi kaameza bessishen izaappe hina baggaranne hana baggara dumma dumma asati oge giigissi shedizayssa bessees

Hayssan ta xeelasho debettizayssi gehippe gitanne dalga gidiza sooni dummanne woykko adussa gidiza oge bollani kaame oge giigissiza ooratha kaame diyayssa bessishen izikka qasse oge giigisse bolla diyayssa qoncisees

Hayssan xeellashe wode dizayssi geyppe gitanni adussa gidiza ooratha oge medhetish haysse diyaysse gidishin he ogezakka issi kaamezi medhishi haysse gidishin hayssa peyana baggara dumma dumma asati hamettishe diyayssanne hara caakati woykko worati diyayssa bessees.

Haysan xelishin betizays kehipe gita gidiza shuchara gibetiza hathi dizaso gidishin he sozika kehipe dalga hatae oykidaysa besishin izape hen bagara dumma kethinne

Hayssan ta xeellashe wode betizayssi kehipe gitanne dalge asati boonoppe wodhiza haaththan kushe meceti sheninne haaththa uyishshe diyayssa bessishin hesatika qase dumma dumma dunguza aaththidayssanne hayssape henni baggara keeththiati diayssa bessees.

hayssan ta xeellashe wode beettizay si kehipe dalganne kiihippe gita gidiza simntoora keexettiza keeththani dumma dumma haatti shiiqizaso gidishin hessafeyana baggara awappe wolqa ekkida dumma dumma solareti deyayssa bessees

hayssan xa xeeleshe wode beettidayssi kaype dalganne cora asati oratha ha tihidayssa woykko haaxa bombappe kushe me7etishen diyayssanne bantha bolla dunguza wottidayssa bessishen esikka qas qooday cora gidayssa bessees

Hayssan habeyashe dizayssi kaype gitanni dalge gidiza asati dizasooni izikka gaxxaretida bessiziza herani haaththi wadhdhishe dizayssa bessishen heyssa haathazakka issi mishira duuqashe diyayssanne hissafenne baggara hara asatinne keettidiyayssa bessees

Hayssan ta xeellasha wode beettizayssi kehippe gitanne dalyo gidiza keeththa giddoni dumma dumma haaththa immiza woykko haaththa kesiza mashinati diyayssa bessishin heyssa mashinataka qasse issi bitanezi oyqqidi xeellishe diyayssa bessees.

hayssan betizayssi keippe dalgaasati issife shiiqidi bonoppe wodhdhiza haaththan kushe mecethishe diyayssanne hayssa haatha xeellishe diyayssa bessishen izikka qase ooratha haaththa buotha woykko haattasoo kessizayssa bessees